Suɣili n ʒɛya. Ni maa ni zimsi la bela. ka paɣaba ni dabba ni bihi, ka bɛ ʒɛya. Paɣaba maa ʒɛmi ni dabba maa ʒɛmi ka bihi maa so ye liiga ʒee ka shebi mi ʒɛya bɛ bi ye liiga.

Daani n bɔŋɔ ka paɣasara ni nachimba bɛ dinni ka basikɛti nima zaya ka bini wola bɛ di puuni leemu bɛni ka watamilo bɛni ka basikɛti zɛ paɣasarili luɣuli basikɛti ʒɛɛ ka nima bɛ di puuni so pili hɛlimenti ʒee.

duu m-bɔŋɔ ka dobba ayi ni paɣa paɣa. maa ʒimi dobba ayi maa mi zami ka kompiuta zaya doo maa yela liiga nuɣisɔ ka pili noosi mask.

Palli yaɣali m boŋɔ ka buɣum fi nimaani loori nima nyɛla ka yiya di ka ti'waɣinli be dini ka samboori gba za palli zuɣu ka loori so be palli maa zuɣu chena.

Palli zuɣu m boŋɔ ka paɣaba mini dabba kuli pali nimaani ka gbibi samboori nima paɣaba maa so yela liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka bari cheche ka do'so zaya ka ye liiga piɛlli jinjiɛm sabinli.

Aleepile n-zaya ŋɔ ka paɣiba ni dabba gabi taba ni maa ni ka so tam di zuɣu dabba maa so yɛla liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka so ye liiga zaɣ' dozim ka so ye liiga piɛlli